Umuntu yambaye itaburira y'icatsi umuntu arirabura afashe ku cuma ico cuma gifise amabara y'ubururu n'amabara yera hejuru y'ico cuma hariko agacupa gafise amabara y'ubururu n'amabara yera.